Amaadhi, amaadhi ganho galiku oluyengo yengo olu tontonho, kumbali kwa maadhi kuliku ebisozisozi

Omusigiti. Akabonhelo kanho kalaga nti gunho musigiti. Ela omusigiti ogwo, gwa basilamu, mwebagya okusinza katonda ghabwe.

Omukyala omusagho ayambaire masiki ku munhwa yata obulibilwamu ku maiso agemye ekyo kunhwa mungalo ayambaire bbagi emulaga nti musagho.

Ekisolo ekyo ku maadhi ekili ku bukalu, ekisolo kinho nga kili ku bukalu nga kilinze kya kulya ekinheidha ghekili.

Dhikuleti edhasoda mulimu emmyufu n'edhabbulu ghaligho ebidhomolo ghabagho akabbagyagi n'obugaali.

Endhuki eli kukimuli ekya kyenvu nga kilimu ku nhebya kilagala, endhuki enho eteile omutwe gwayo mundha mukimuli.

Abakazi bambaire ebinhere mu nkoto, ebikomo ku mikono nhe bindhi ku mutwe ba bedhye abaana bwaibwe.

Omukonho ogufunhye ekikondhe nga gufunhye ekikondhe gulaga nti gulina kyeguli ku ghagila nga katugeze nga ebyobufuzi, Alina ekibinha kye kyali kughagila.

Emmotoka edhitubile, emmotoka eyindhi etwise amanda eri mukika ekya fuso nga era bagisigike nga olugudho lwe likubitamu lwidwile ebityanka.

Obunhonhi obwe mereire ku kati ghangulu, obunhonhi bunho bulimu kala eya bulu bulu ku munhwa kuliku kala endhirugavu.

Bali kukebera omusaadha obulwaire, nga era bagemye akooma akakebera, kumbali ghale ghaligho ekiyumba ekya tundubaali, era katukyete tuti gheema.

Omukyala ayambaile etishati ya kyenvu ghangulu, ayambaile nh'akabaaga akeeru ali kusaba omwana ekibala ky'agemye, amuteere mu kaveera.

Eisubi elya kitakataka nga lilimu omuti mulala omunhenhe nga guliku ebikoola ebya kilagala, omutigunho guliku ensaga.

Amaadhi agali kukulukuta nga gava ku lusozi ghangulu. Olusozi linho luliku eisubi elya kilagala.

Obutimba obwe ngege era obutimba bunho buyamba ku abavubi okugya okuvuba, okugema ebye nnhandha era ebye nnhandha ebyo babigema babi tolayo babi letela abantu abigema babilya.

Omusaadha agemye eisimu mumakono, omukono gwe ogwadyo guliku akakomo akairugavu, ku mukono gwe ogwakono ayambaireku esaawa.

Embuzi nga dhili mwiisubi, embuzi dhinho nga dhilimu ebyelu nhe bya kisitaka einhuma ghadho eliyo emiti.

Ogha bboda ateileku eitala ali kuvuga epikipiki ali kubita ku ntulege era entulege enho eleyiiza enkoto yayo.

Ebinhonhi bibili nga bili ku buti ela obuti bunho bwa green obuti bunho butela kumela kumpi nh'ennhandha, oba nh'amaadhi.

Ekisudhe nga kilinha omwana gwa kyo, ekisudhe kinho nga kigemye omutwe ogw'omwana ghakyo. Omwana ghakyo akitaileku omukono.

Omulalo alikwaya ente, alikwaya bwadhizayo eka kuba edhuba erikugwaa erikwa erangi yakyenvu

Omuntu ayambaile olugoye olwa kyenvu nga ela amakono ge agataile ku kyuma ki kalimagezi, alina kyali kunhiga. Omuntu ono atyaime ku ntebe.

Abakazi bali gya kusamba mupiira, abandhi bayambaile bu lifulekita bwa kilagala, bayambala empale endhelu nhi bu sitokisi nga bweru.

Omusaadha ali mumaadhi nga agemye ebisimbe, nga era ebisimbe binho gubonheka nti mutyele, omusaadha onho atele ekitambala ku mutwe gwe.

Omuntu alinha akapima omutima nga era alaga nti musaadha agemye eisimu mungalo ayambaile olugoye olweru.

Ekighuka ekili ku guuluka nga ekighuka kinho kili mu kala eya kyenvu kilimu nhe endhirugavu ekighuka kinho kili kuguuka eriyo ye kivaa..

Elyato nga lili ku maadhi. Lilimu omukazi agemye emiyembe. Lilimu ebiselo, mulimu obukyupa obw'amaadhi, nh'enhanhansi, amenvu nhi wotameloni.

Amaidho gali mukapakuli akelu nga kalimu olusipi olwa bulaka, amaidho mafumbe agandhi bagasusisa.

Abakazi abava okugherera enku mukibila nga era bali kutambulila mulugudo oluli mukibila nga era enku dhinho bali kutwala bafumbile abaami babwe emere.

Endhovu dhiri ku tambula bwe dhilya eisubi edindhi dhilina obwaana bwa dho.

Abasaadha abemereire mu maadhi balina kyebali kusika akabonheka nti katimba era akatimba kanho balinga abali mu kuvuba.

Etwiiga dhiri mumuti aye tidhiri kulya makola dhiri mumuti dhighumwiire era eyindhi erikuyaga yinhaayo kumutwe.

Abaana bali kulya emmere nga era buli mwaana ba mutereire ku soghani endheru erimu obumuli era buli mwaana ali kulima omukono ogulya ogwa dyo.

Omusaadha nga agemye enkasi agisonse ghansi ayambaire tishati endhilugavu nhe mpale yabulu eliku akasipi aka kyenvu.

Abaana basitwire ebidhomolo omuli amaadhi balikutambula kulugudho kumbali kuliku emiti.

Ekibila ekidhwire mu emiti era ekibila kinho kilimu emiti egya kilagala mwabamu emiti egya kala era emiti ginho gili mulangi eya kisitaka kumbali eriyo akagudho.

Ennhumba eya kalina nga eliku mobile money eya Airtel, enhumba enho ghambeli ghayo ghali kubitagho ente.

Abaana abaghala banha bava maadhi betiise ebidhomolo bya kyenvu ghangulu, bali kutambula.

Owa boda ari kuvuga kasitama aye emberi eliyo ente, ente edhindhi dhisazemu olugudo edhindhi dhiri kusalamu

Endhuki eri ku kimuli ekimuli kinho kya paapo ghansi kya kilagala , endhuki enho Eli kutolamu omubisi , endhuki enho ya kyenvu eriku obwa bulaka.

Ekiwuka kili ku kimuli nga ekimuli kinho kilimu langi ibili, kilimu langi eya paapo nhe ya kilagala, ekighuka kinho kilimu langi endhilugavu nhe ya kilagala.

Omwana agemye ekitabo. Omwana onho bamusibye akaviili, kaliku ghangulu akammyufu.

Amaato agali kumbali agapakinze. Ela amaato ganho mulimu ag'embagho nh'einhene.

Omusaadha ayambere etishati endhelu nga atele emasiki kumunhwa alinha obubililwamu kumaiso ayambere enkofiira kumutwe agemye ekye nnhandha.

Endhuki nga nhingi dhili kukintu era nga ekintu kinho kilyo oti kiyumba kyadho nga era bakiteire munsiko.

Ekibila nga kilimu obuyumba bubiri kilimu olugudho ghagati ekibila kinho kidhuire emiti kumbali kye tolweireku ensozi.

Akayumba nga kalimunsiko, kumbali eriyo eisubi erya "green" wabayo ebigogo, wabagho dhuma n'omuti.

Abasaadha babiri oghundhi ayambaire obulibilwamu ku maiso bali kusiba omukazi ekintu ekili nga engaito, omusaadha ayambaire obuibilwamu agemye ekigere ekya ghansi oghundhi ali kusiba.

Ensudhe yegemye kukati etyeime nga era erikulya omuti, ensudhe enho endhirugavu

Abaana abava amaadhi nga omwana oghundhi agemeileku mwinhe egaali asibeku akadhomolo, egaali eyindhi bangilambaziza ghansi nga ela yoona baligya gitaaku ekidhomolo.